Afundi adoridori anokurudzirwe kunge anezvigaro pamweni nematebhura zvinoita kuti afunde anemudakaro pamwe nendxondo dziri pamweni, achizwisise zvaanoreketwa ngemufundisi wavo.

Amuna we ana adodori arikufunda pashi pashi anokurudzirwa kunge ane matabhura pamweni nezvigaro oita afundi pamweni ane mudakaro ouya achinzwisisa zvavanopangidzwa nevafundisi vavo kwemene.

Afundi adori dori ano kurudzirwe kunge aine mabhuku achi tsana ngurirwe nge afundisi ayo achi udzwe ngano zvinoite ave nemudakaro ave ne ndxondo dzaka pinza dziri pamweni.

Afundi adoridori anokurudzirwe kunge anezvigaro nematabhura zvinoita afunde anemudakaro uye ndxondo dziri pamweni achizwe zvinoreketwa ngeafundisi yayo.

Afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwa kutengerwe nhumbi dzechikora pamwe nemagwada zvinoite ahambe kuchikora ainekudakara uye dziripamweni achizwisisa zveanodzidziswa ngeadzidzisi yayo.

Amuna yee rinenge jee damba igwinyiso, kuzvikora zveafundi adori-dori kunofanire kufundiswa mitambo yakaita sekukaba mabhora, imweni yakaita sekutomhuka zvinote ave nemudakaro.

Amuna voye afundi ezvikora zvepashi-pashi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora anehembe dzechikora pamwe nemagwade. Zvinoita afunde nemudakaro ndxondo dziri pamweni achiziye zvimwe zvanofundiswa ngeadzidzisi ayo.

Afundi efundo yepashi pashi anofanire kuhambe kuzvikora, zvikora zvinofanire kunge zvine ruzhowa runochengetedza antu ngekuti afundi asahambe peshe peshe azotsikwe nemotokari.

Afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwe kutonherwa hembe dzechikora nemagwada amweni anoenda kuchikoro aine mudakaro ndxondo dziri pamweni ofunda ngesimba.

Ana adoridori efundo yepashi pashi ,anokurudzirwa kupuwa zvekurya kuchikoro .amweni anenge anemudakaro afunde nqondo dziripamweni achinzwisisa zvaanopangidzwa ngeadzidzisi ayo.

Afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora kune matabhura ngezvigaro zvinoita afunde ane mudakaro amerni ndxondo dziri pamweni achinzwisisa.

Afundi vefundo yepashi pashi anokurudzirwe kutengerwe hembe dzechikora amweni eitengerwe magwada zvinoita afunde ane mudakaro, amweni opihwe mishina yokushandisa.

Afundi efundo yepashi pashi anofanire kunge aine mabhuku zvinoite kuti anzwisise maringe ngemufananidzo zvinosimbise ndxondo yawo amweni afunde ane mudakaro achiteerera adzidzisi yayo kwemene.

Afundi efundo yepashi pashi anokuridzirwe kutengerwa hembe dzechikora pamweni nemagwada afundi aya ayende kuchikora aine mudakaro ndxondo dziri panwe echizwa zvaanofundisa.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene afundi efundo yezvikora yepashi pashi anokuridzirwe kunge ane mathubura pamwe nezvigaro zvinoita kuti afunde nemudakaro uye ndxondo dzawo dziri pamweni.

Afundi adori dori ano kurudzirwe kuhamba ku zvikora kunge kune matabhura se zvigaro amweni ashandise mishina zvinoita afunde ne mudakaro uye ndxondo dziri pamweni achifara.

Vafundi vadoridori anokurudzirwe kutengerwe nhumbi dzechikora pamweni ngemagwada. Zvinoita afunde nemudakaro achinzwisisa zvaanofundiswe.

Amunawee afundi efundo yepashi vanokurudzirwa kutengerwa hembe dzechikora pamwe nemangwada zvinoita kuti vafunde nemudakaro pamweni ndxondo dziri pamweni dzechizwa.

Majaha nendombi dzemuzvikora yepamusoro yedera dera anokurudzirwa kutsamwirira pafundo yavo amweni agone mabasa enyara azoite madhokodheya amweni ana mukoti kuti anodetsera ndaraunda amweni ape antu mitombo.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwa kutsungirire pazvidzidzvo zvavo, vamweni vagone mabasa enyara, vamweni vagone kuita anamukoti, amweni aite madhogodheya, zvinobatsira kusimudzira ntaraunda, amweni mabasa enyara ane mari.

Rinenge jee damba igwinyiso, afundi ekuzvikora zvemhando yepamusoro nepadera-dera, anokurudzirwa kushandisa mishina imweni inovhure ndxondo, imweni inobatsiridze kunzwisise zveanenge achifundiswa ngeadzidzisi ayo kwemene.

Afundi wefundo yepiri vanokurudzirwa kushandisa mishina, imweni mushina iyi anovhure n'ando ,imweni inope midakaro afundi ofunda aine midakaro achihwisisa zvaanofundiswa ndeadzidzisi awo zvomene.

Vafundi vefundo yepiri, anoshandise mishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni inoita adzidzi andzvisise zvano pangidzva ngevadzidzisi awo ne antu ndxondo dzawo dziripamweni.

Afundi e fundo ye pamusoro ye dera dera ano kurudzirwe kuhambe ku zvikora kwange mishina ye mhando yepa musoro soro imweni mishina iyi ino shandiswa kufunda kuti afundi ndxondo dzavo dzinge dziri pamweni ave ne mudakaro.

Rinenge jee, damba igwinyiso remene-mene, afundi ekuzvikora zvapamusoro edera-dera vakushandisa mishina yemhando yapamusoro. Imweni inoshandisa dandemutande antu achidzidza.

Majaha ngendombi dzekuzvikora zvepamusoro edera dera amweni anopangidzwe fundo maererano ngemabasa enyara amweni agone kuite mabasa enyara ngekuti ngeapi mare umweni agone kuzvishandira zvemene.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvedera dera amweni vakushandisa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa hutano antu achipangidza zivo kusimbisa ngonxo nekuzviita madhokodheya.

Amunawe majaha ngendombi dzekuchikora yepamusoro soro vanokurudzirwe kutsamwirire pafundo yayo amweni ogone mabasa enyara kuti azosimudzire nharaunda pamweni nekuwane mare.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene majaha nentombi dzekuzvikora zvepamusoro yedera dera anokurudzirwa kutsamwirira pamifundo yenyara ngekuti amweni ndomabasa anoitise mare anosimudzire ntaraunda yawo kwemene.

Vanfundi vefindo yechipiri vanokurudzirwa kushandise nyara dzavo kana vechifunda. Zvinoite vazwisise pamwe nendxondo dzavo dziri pamwe vechitere mirairo.

Vafundi efundo epamusoro dera dera anofanira kunge muine zvigaro nematabhura ekugatira zvinoita antu adzidzi nemudakaro uye ndxondo dziripamweni.

Vafundi vefundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwa kunge anemabhuku, amweni achierenge ndaa zvinovhura ndxondo, amweni achione zvinohwereketwa ngeafundisi ayo, amweni agone.

Majaha ngendombi dzekuzvikora dzepamusoro paderadera amweni anofundiswe mabasa enyara kuti agone mabasa enyara, mabasa enyara anobhadhare uye ndiwo awekupangidza mare muzuwa ranyamashi kwemene.

Majaha nendombi zvekuzvikora zvedera dera anokurudzirwa kutsamwirira pafundo kuti amweni kune basa enyara amweni agoita madhokodheya amweni ana mukoti izvi zvinobatsira nharaunda yawo.

Vafundi vefundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwa kuhambe kumbatso dzine mabhuku vandoverenga vasimbise ngondhlo pamwe nekupangidze ruzivo vamweni vazokone mabasa enyara zvinoita kuti ndaraunda ihambire mberi.

Majaha nendombi dzezvikora zvepamusoro zvedera-dera anokurudzirwa kuita mazuva avanopembera zvinobatsira kusimbisa ngondxo kuti ave nerudakaro kudzidziswa zvava nodzidziswa.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yechipiri anokurudzirwe kuita mitamo yakasiyana-siyana, yakaita sekukaba mabhora kutomuka-tomuka, mitambo iyi inoita mwiri igare ine itano hwakanaka kwemene.

Majaha anokatahumbidza kwezvikora zviri pamusoro dera dera anokorodzerwe kuite mitombo yakasiyana yakaita sekukaba mabhora kutomuka tomuka mabhora enyara izvi zvinobatsira ave negqondo dziri pamweni uye azoite basa rakanaka.

Amuna voye majaha ngendombi dziri kuzvikora yepamusoro yedera-dera vanokurudzirwe kutsamwirire kuzvidzidzo zvavo. Amweni anogone mabasa enyara, amweni anoite madhokodheya, amweni ndiana mukoti pakuzope antu mutombo.

Afundi efundo yepiri anofanire kunge ane zvekugara, kumweni nemathabhura zvinoita afunde ndxondo dziri pamweni, uye ane mudakaro, achihwisise zveanofundiswe twe neadzidzisi ayo.

Mukawu nemukawo afundi efundo yepadera dera majaha nendombi anokurudzirwa kupangidzwa zivo maringe ngezvehutano kudzidziswa maringe nezvehutano hwepabonde amweni kuputire.

Majaha nendombi dzekuzvikora yepamusoro yedera-dera ,vane kurudziro yekuti apangidze mitambo. Amweni aite mitambo yekukhaba mabhora, amweni ekutomuka- tomuka. Izvi zvinopangidze kuti muviri igaare ine utano.

Amuna woye majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora zvepamusoro pedera dera . Amweni anokurudzirwa kutsamwirira pafundo yavo agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya nana mukoti kuzope antu mutombo.

Afundo efundo epiri anokurudzirwe kushandise zvidziro achinyorerwe fundo dzawo ngaadzidzise hayo zvinoita fundane mundaka wendxondo dzinzwisise antu agopase zvifundo zvayo kwemene.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri pamweni ngeadzi fundisi yayo kundopangidzwe ziyo ngemadhokodhee pamwe nana mukoti amweni ovhenekwe ngazi kuringirwe ngazi ngekupihwe mutombo.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kuhambe kuchikora. Anotarisirwe kutsamwiriro kufundo yavo kuti amweni agone mabasa enyara. Chizvino-zvono mabasa enyara ndiwo aakutobhadhare uye aine mare.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro padera-dera anokurudzirwe kufunda akatsamwirira pafundo yawo kuti amweni agone mabasa enyara amweni aite anamukoti amweni aite madhokodheya izvi zvinosimudzire nharaunda.

Vafundi vefundo yepiri vanokurudzirwa kushandisa michina zvinoita amweni agara avhurika ndxondo zvinota anoenda kuzvikoro epamusoro yedera-dera. Hazovhunduki kuona michina yemhando yepamusoro.

Vafundi vefundo yepiri majaha nemantombi anozotsamwirire pafundo yawo kuti amweni ahambe mberi kuzvikora zvepamusoro dera dera agoite mabasa enyara amweni agoite madhokodheya ngekuite ana mukoti agorape vantu mikhuhlani.

Mukawo ngemukawo majaha nendombi dzekuzvikora padera dera vanokurudzirwa kuite mutambo yakaita sekukaba mabhora kutomuka tomuka zvinoite mwiti yawo igare ine hutano hwakanaka kwemene.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera amweni anoshandise mudziyo yakaita semakombiyuta. Makombiyuta aya anoshandise dandemutande, afundi achifunda. Zvinobatsira kuti ndxondo dzigare dzakapinza uye ave nezivo yakagwinyisa.

Majaha nendombi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora yedera dera amweni asatsamwirire agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya nana mukoti agope antu mitombo inoporesa.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kuhambe kumhatso dzine mabhuku ondofunda. Amweni achiverenga zvinobatsire kuvhare ndxondo dzeantu amweni avenedzidzo yepamusoro.

Amuna we majaha nendombi ekuzvitoro zvedera dera anokurudzirwa kutsamwirira pafundo yawo amweni agone mabasa enyara amweni agoite madhokodheya agoita ana mukoti agope antu mitombo.

Majaha nendombi vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora zvepamusoro zvepadera dera. Amweni vonofunda mabasa enyara. Amweni oite anamukoti . Amweni oite madhokodheya. Zvinobatsire kusimudzira nharaunda pamwe nekuite mare mukurarama.

Vafundi vefundo yepamusoro yepadera dera vanofundiswe kutsungirira pafundo yavo vagone mabasa enyara. Vamwe vagone kuita anamukoti, amweni agoite madhokodheya agorape antu mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro yedera dera zvino kurudzirwe ku tsamwirire pafundo yahoo amweni akone mabasa enyara amweni agone kuita madhokoteya nanamukoti kupaantu mutombo yekuporesa.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwa kuhambe kumhatso inemabhuku averenge onatsurudza ndxondo dzavo amweni kuvandudza mufungiro yavo komene.

Afundi efundo ekuzvikoro zvepamsoro ederadera, anokurudzirwa kutsamwirire pafundo awo. Amweni agone mabasa enyara, amweni eyite madhokodheya, amweni anamukoti asimudzire nharawunda yawo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kutsamwirira pafundo yavo amweni agone mabasa enyara amweni agoite mikoti amweni agoite madhokoteya agorapa antu mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro pedera dera vanotarisirwa kufunda nesimba nekutarirwa kutsamwirire pafundo yavo amweni agone mabasa enyara amweni azoite anamukoti pamwe nekuita madhokodheya.

Majaya ngentombi dzekuzvikora yepamusoro yedera dera anokurudzirwe kutsumiriri pafundo yavo, amweni agone mabasa enyara ,amweni agoite anamukoti pamweni nekuite madhogodheya ape anhu mitombo inoporesa.

Kuzvikora emhando yepamsoro edera dera kwainge mishina inoshande ngedandemutande kuitire adzidzi akwanise kudzidza zvimweni zvakanaka.

Vafundi vefundo yepamusoro yedera dera amweni vanokurudzirwa kuti vatsamwirire pafundo yavo amweni agone mabasa ekunyora amweni aite ana mukoti amweniaite madhokodheya kusumudzire nharaunda maningi kurape antu.

Afundi ezvikora zvepamusoro edera dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yawo amweni agone mabasa enyara amweni agoite madhokodheya amweni agoite ana mukoti zvinobatsire nharaunda.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera, anokurudzirwe kutsamwirira pafundo yavo. Amweni agone mabasa enyara , amweni aite anamukoti , amweni aite madhogodheya, agorape antu mukhuhlani ,amweni agotarire antu makodo, ntaraunda ihambire mberi.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora yepamusoro yedera dera amweni anofunde kuite madhokodheya amweni kuite mikoti zvinobatsira simudzira nharaunda agone kurape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Majaha nendombi dzekuzvikora yepamusoro zvepadera dera vanokuridzirwe kutsamwire pafundo yavo amweni agone mabasa enyara agoita madhokodheya ana mukoti agopa vanhu mitombo panwe nekudetsera nharaunda.

Vafundi vefundo yepamusoro dera dera anokurudzirwe kutsamwirire ngefundo yawo amweni agone mabasa enyara amweni agoita ana mukoti amweni aite madhokodheya agobatsire nharaunda ngekupe antu mutombo.

Afundi efundo yepamusoro edera dera anokurudzirwe kushandise nyara dzawo amweni agone mabasa amweni aite ana mukoti amweni aite madhogodhee zvinobatsire kusimudzire ntaraunda nekunatsurudze ramangwana rawo.

Kuzvikora zvepamusoro edera dera majaha ngendombi avekushandise yemhando yepamusoro soro pamweni nedande mutande achifunda achiudza araidzi awo zvaanenge Awana padande mutande izvi zvinoite ndxondo dzigare dzakapinza.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikoya zvemhando yepamusoro yedera-dera. Amweni anodzidziswe mabasa enyara, amweni aite madhokodheya naanamukoti agobatsire ntaraunda nekuape mitombo.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwa ashandise mushina yepamusoro yedera dera. Amweni anopangidzwa kushandisa nyara dzavo kuti agone mabasa avo azorerukirwa ngeupenyu amweni azozvishandira.

Majaha nendombi dzekuzvikora yepamusoro yedera dera, anokurudzirwa kufunda ngesimba. Atsamwirire pazvidzidzo zvavo amweni agone mabasa enyara. Amweni agoita madhokodheya izvi zvinohambisa mushando.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera amweni akushandisa muchina inoratidze zvinhu pachidziro zvinoote fundo yawo ireruke pamweni ngekurerisire mudzidzisi zvinoite kuti ndxondo dzawo dzigare dziri pamweni aine mudakaro kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene vafundi vefundo yepamusoro yedera dera vanofanire kupiwa zvigaro nematebhura kuti vafunde ndxondo dziri pamwe vachizwisisa zvavanodzidziswa.

Kuzvikora yepamusoro yedera-dera afundi anofanira kunga ane zvigaro nemathebhura zvinoita afunde Ari pamweni aine mudakaro uye ndxondo dziri pamweni achizwisise zvanenge achifundiswe.